yaa bóoy noo tudd
<noise> Oumy Fall
<noise> Oumy Fall yow ci looy yëngu
<noise> xanaa ci wàllum mbay rek
<crosstalk> <hesitation> looy bay
dinaa bay gerte dinaa bay dugub dinaa bay ñebe <crosstalk> <crosstalk> ak bisaab
ak bisaab
waaw
<crosstalk> kon xam nga semence certifiée
<noise> waaw xam naa ko
boo ñu ko doon décrire lan lan mooy semence certifiée par rapport ak semence locale différence bi <crosstalk>
pour affaire kii bi Ticmbay bi
waaw
waaw léegi de man doom bi ñu ma joxee jiwu jox nañu ma <hesitation> ñebe <crosstalk> jox nañu ma gerte <laughs> waaw loolu daal ci laa doon yëngu bi ñu ma ko joxee itam <laughs> dañu ko def ay kii ay traces lañu ko def nii léegi ñu ni ma fii danga fiy def dayu nag yi fii nga def fii <hesitation> engrais bi fii nga def fii <crosstalk> xetax bi <noise> waaw léegi nag ñu ne ma <crosstalk> léegi su fekkee te ni <hesitation> ñor na bu gerte gi ñoree <crosstalk> ay tar lañu koy def du ma ko boole <crosstalk> dama koy def tar kii bu ci nekk dama koy def <hesitation> pàcc bu ci nekk dama koy ber teg ko <crosstalk> su ma paree ñu jox ma ay saako <hesitation> kii saakoy soble yooyu mooy saag yu xonq yi kii bu ci nekk ma def ko ci ñu peese ko <noise> dañu ko doon peese ba xam ba xam ñaata la <crosstalk> waaw ñaata kiló la waaye daal xam naa ne moom <crosstalk> bi ma ko seetee <crosstalk> biy doon dayu nag yi daal <crosstalk> moo gën a meññ bi ci topp xetax gi <crosstalk> meññ na trop moom itam engrais bi daal moo xaw a xaw a xaw a kii tuuti <crosstalk> waaw
donc yow gisal nga sa bopp différence bi par rapport ak boo defee neefere <crosstalk> ak boo defee engrais ak boo deful dara waaw gis naa ci sama bopp ndax wax dëgg <crosstalk> sonnu ma ci te

waaw <crosstalk> li ma bay bariwut te gis na ci njariñ waaw ñebe jeek <noise> wax dëgg jox nañu ma fi ñebe bay naa ñebe énebe bi bi ma ko bayee itam <noise> lu ma ci witt dama koy peese <noise> ba xam ñaata kiló la <crosstalk> bu ma xëyee witt dama koy peese ba xam ñaata la waaw gis naa ci <hesitation> njariñ <crosstalk> ndax teel naa ñor te daal baax na trop wax dëgg yàlla <noise>
<noise> donc li ñu la jàngaloon ci SSTP <crosstalk> mooy yi nga doon wax tracer def fii lii def fii lee
waaw
li ñu la jàngaloon ndax yaa ngi koy jafandikoo ba tey
waaw ba tey maa ngi koy jafandikoo <crosstalk> ndax dama cee gis njariñ waaw ba tey maa ban nga gis ne moom ngay continué di def bi ngay def neefere walla bi ngay def engrais <crosstalk> ban nga ciy jafandikoo
xetax
bi may ji <noise> ba ma ciy bi may continué
waaw
bi may def <hesitation> dinaa bi may def dayu nag yi <crosstalk> <noise> waaw bi may def engrais beek bi may def <hesitation> kii bi <crosstalk> xetax beek maa ngi koy def ba tey waaw <crosstalk> wax dëgg tubarfakala ndax xam nga bu sa doole bariwul itam doo mën di jënd engrais ak yooyu <crosstalk> te engrais bi dafa cher te liy xetax bi moom wax dëgg <noise> soo génnee ci ginnaaw kër gi fi ñuy bojjee nga am xetax gi nga roñ yaak sa waa kër dem yóbu def ci <crosstalk> dina baax dayu nag yeek boo demee boo génnee mën ko am ci pël yi ñu may la <crosstalk> say saako nga ñew def ci mu gën a baax <crosstalk> waaw loolu daal moom wax dëgg yàlla
est ce que ay <hesitation> xam xam boobu tamit bi nga xamante ne defaloon nañu leen ko <crosstalk> tamit est ce que yéen a ngi koy bokk yéen jigéen ñi di ci toog di ci waxtaan <crosstalk> ci wàllum mbay mi ngeen di def
wàllum mbay mi wax dëgg yàlla loola <crosstalk> tooguñu bokk toog di ko waxtaanee di ko toog bokkuñu toog di ko waxtanee ndax man fii ma ne nii fi ma nekk nii <crosstalk> maay maa yore groupement bi may feminin groupement feminin bi maa ko yore léegi suñu ma ko buñu ma ko waxee woon noonu <crosstalk> léegi dama leen di waaye man pour man sama xam-xamu boppu daal dinaa ko yaatal ku ma gis dinaa la <crosstalk> yaatal ne leen def leen nii dee <crosstalk> leen def nii dee leen def dee leen ko defee nii <noise> ndax comme man gis naa ci njariñ suma sañoon ñëpp itam <crosstalk> gis ci seen bopp waaw waaye nag pour di leen woo nii di leen dajale wax dëgg yàlla moom <crosstalk> defuma ko waye itam am naa sama cawarte bu doy ne dinaa dugg si biir kër yi <crosstalk> dinaa dugg ci dëkk bi <crosstalk> di leen wax dee leen defee nii dee leen defee nii dee leen defee nii <crosstalk> waaw
pare nga daal pour pour def ko <hesitation>
waaw tasaare ko waaw
comme dañuy wax <hesitation> am na ku nekk <crosstalk> kuy jiite jigéen ñi
waaw
waye tamit dañu naan rajo du ñepp a koy déglu tamit
waaw
parce que sànq ñii ñu ngi naan ñii ñu ngi naan am nañu rajo ñii ñu ngi naan amuñu rajo
amuñu rajo waaw
tey yow de de déglukatu rajo nga
waaw
météo bi nga ñew wasaare ko est ce que pare nga tamit pour dimbalee ko sa moromu <crosstalk> jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu mbay mi
<crosstalk> waaw waaw léegi nag man wax dëgg sax amoon naa rajo waaye rajo ba dafa yaqu <crosstalk> amatuma rajo de
<hesitation> dinañu la wutal rajo <laughs> waaw rajo bu ngand sax <laughs>
dangeen may wutal rajo
incha allah
damay def waxtaan damay toog sama kër damay woote waaw di ci def waxtaan <crosstalk> ci wàllum tic mbay mi

mbayub mbay bu njëkk ba ak jamono jii nii <hesitation> <crosstalk> ban lan nga ci gis ban changement nga ci gis <crosstalk>
changement <crosstalk> xanaa changement <crosstalk> ndax man xamuma woon dayu nag <hesitation> dayu nag yi wax dëgg yàlla <crosstalk> nii ñu ko kii wee xamuma ko woon <crosstalk> dugu <hesitation> engrais bi kii bi xetax gi nii ñu ma ko waxee nii nañu ko def nii par tracé nii xamuma ko woon ak kii bi <crosstalk> engrais bi noonu par kii bi wax dëgg xamuma ko woon ha Kaaw bi fi doon ñew it wax dëgg jigéen laa waaye <crosstalk> su dee ñew it bu nee meer maa ngi dem tool yi mane ko doxal ñu dem <crosstalk> ndax njàng du wees damay dem it di xool <crosstalk> bu ma nee defal nii ma def nii su ma nee liiwal nii ma def noonu

<crosstalk> xanaa bi ñu ma ko waxee

Djegane waaw am na kat beneen xale lu góor it bu fi ñewoon moom itam <noise> moom itam yàgg na ci kër Serigne Boye jii <crosstalk> moom wax dëgg yàlla xale bu baax la ndax suy ñew it dafa may woo meer maa ngi dem mane ko acca ñu dem <crosstalk> su ma demee it damay xool te suma gisee it damay tasaare ci jigéen ñi kon man maa fi nekk ñu teg ma fi ha ngor la ma am <crosstalk> xolu yërmande boo xamante ni su ma commencé def su ma commencé gis <crosstalk> li may yokk ma tasaare ko ndax ñepp yokk <crosstalk> waaw <crosstalk>
est ce que <hesitation> tamit <hesitation> <crosstalk> jamono ba nga ko <hesitation> commencé ak léegi gis nga ci yokkute walla <crosstalk> ba tey amul changement
<crosstalk> gis naa ci yokkute moom waaw bu baax <noise> <crosstalk> waaw
am nga ci rendement yu
am naa ci rendement yu baax kay <crosstalk>
donc ginnaaw bi nga jaayee ba pare ci wàllum koom ndax jot nga cee investir dara <crosstalk>
jot naa cee investir dara <crosstalk>
waaw <noise>
waaw jot naa cee investir dara de wax dëgg yàlla <crosstalk>
comme lan par exemple
li ma ci investir itam ah bi ma amee li ma ci am itam <crosstalk> ah am sama xa tuuti xaalis ma dolli ci ah jënd sama armoire teg sama néeg

ah loolu moom am na solo <crosstalk>

waaw xale yi dañuy dem waaw <crosstalk> xale yi sumay dem ñi mën a ñi nga xamante ne ñoo mën a dem tool <crosstalk> damay ànd ak ñoom su ma demee ah ñu di leen di wan ne leen dee leen xool nii dee leen dee leen xool ñuy xool ndax xale moom moom am na ñoo xamante ne seen xel neex na suñu gisee lii bu ëllëgee soo fa nekkul sax ñu mën a dem defi ko <crosstalk> waaw am na <crosstalk> ñu ciy encouragé bu baax
<crosstalk> tey boo ñu doon yokk ñun ñii di yor projet tic mbay bi ñun ñii di ko déroulé loo ñu doon <crosstalk> loo ñuy xelal
lu ma leen di xelel
waaw <noise> loo bëgg ñu yokk ko walla ñu waññi ko
lu ñu bëgg ñu yokk ko ah ñun daal xam naa ne <crosstalk> suñu mënoon di dem <hesitation> di dem rajo di def di fa def ay waxtaan <crosstalk> di gën a encouragé jigéen ñi waaw dinay dina am solo lool
waxtaan ci lan
wax waxtaan ci affaire u mbay mi waaw affaire u mbay mi waaw gën a ñaax jigéen ñi <crosstalk> ñu gën a dugg ci mbayum Ticmbay <crosstalk> waaw yéen it ñu gën leen a ñaax ngeen gën a góorgóorlu gën ñoo jàpp ñun it ñu jàpp leen waaw pour affaire bi gën a développer daal waaw <noise>
kon sa téléphone yaa ngi ci doon jot ay xibaar yu jógee ci waa tic mbay mos nga cee jot wala <noise>
déedéet wax dëgg rajo bi daal bi ma ko amee <crosstalk> ndax dama toog sama kër ñu woo ñu ne ñu ne ci rajo bi ma déglu sama booba ma déglu ci sama rajo rajo borom kër rajo boobu nag dafa yaqu léegi bi ma ko déggee ma daal di jóg léegi bi ma jógee ma jënd crédit <crosstalk> bi ma jëndee bi ma jëndee crédit léegi ma woote ndax damaa jaar dama cee jaar dama jaar ci suuna dama ji suuna 3 am ci lu bari wax dëgg yokkute bu bari ma woote sant leen gërëm leen ni leen man de xam naa ne suuna 3 moom lu am solo la te baax na <noise>
ñoom ñoonu rajo boobu noonu nga doon déglu <noise>
waaw
ñoom ñoo la yokku xam-xam ne la <crosstalk> suuna 3
waaw
nga def ko ak gis ci yokkute
ma gis ci yokkute waaw <crosstalk> <noise> léegi nag ñu dellu ma invité <crosstalk> ma dem rajo dem fa ay émissions waaw <crosstalk>
seen dëkk bi est ce que ñëpp ñu ngi utilisé suuna 3 bi yéen a ngi leen di ñaax tamit ñu koy utilisé
ñu ngi leen di ñaax bu baax man rajo bi da daan ñëw sax fii sama kër <crosstalk> daal dina doon ñew fii defal ma fi benn émission ma wax ak ñoom waaw ma gën a <noise> ñaax jigéen ñi
yan jafe-jafe ngeen di dund <noise> jamono jii ci wàllum mbay
<crosstalk> ci wàllum mbay <crosstalk> ah wax dëgg yàlla xanaa <crosstalk> jiwu daal <crosstalk> jiwu moom <crosstalk> gerte moom jiwu moom am nañu ci jafe-jafe trop <noise>
<noise> yéen jigéen ñi amu leen fi problème am suuf jotin ci suuf <crosstalk>
pour mbay
waaw <crosstalk> ndax jotin suuf bi yomb na ci yéen
jotin suuf
waaw ngir di def seen i activités comme mbay mi
waaw buñu bu fekkoon te ni am nañu fuñu mën a loué daal bu ñu amoon bu ñu amee kii <crosstalk> dinañu mën a am fu énu mën a loué tool ñu def <crosstalk> suñu activité boobu pour mbay
kon yéen ñii amu leen ay tool yu bari <noise>
amuñu ay tool yu bari man de wax dëgg <crosstalk> am naa tool yu may bay man <crosstalk>
mais seen groupement bi ñi nga jiite <crosstalk> ñoom ñëpp ñu ng ci mbay mi walla
ñoom ñu ngi bay
ñëpp am nañu suuf
suuf <crosstalk> ah suuf wax dëgg yàlla newuma jafewul de newuma kii na waaye am na ñu ko am moom am na ñu ko am moom <crosstalk> damaa xamul waaye am na ñu ko am <noise>
kon fooy tëjee boo amul question <crosstalk>
man <hesitation> fi may tëjee mooy <hesitation> yéen jigéen ñi est ce que tamit <hesitation> yéen a ngi sensibiliser parce que dëkk bi soo xoolee dayu ñu nii yéen jigéen ñi rek doy na ëpp na lii ñepp a ndax jigéen yi nekk ci dëkk bi yëpp ñooy yëngu ci bay bi wala yeen dangeen xaajoo rek toog ñii nekk ci lee <crosstalk> ñii nekk ci lee
waaw <crosstalk> ndax dafa am ñuy yëngu Pader ndax man Pader <crosstalk> bañuy wàcc ci chef de village Kaja Boku booba laa ca bokkoon maa njëkk a bokk <crosstalk> lu jëm ci Pader <crosstalk> wxaaye nag duma ko mos di ko bàyyi ndax dama cee gis njariñ <crosstalk>

léegi nag dafa am ñoo xamante ne dañu fee nekkul <crosstalk> waaw moo tax waaye itam ñu ngi dugg si waaw <crosstalk> énu ngi duggu si moom
mais rajo yi itam ñu ngi leen di japale bu baax ci wàllum mbay mi <crosstalk>
rajo yi
waaw ñu ngi leen di jàppale bu baaxci wàll bi
waaw dinañu waxtaan ak ñun <crosstalk> daal dinañu waxtaan ak ñun bu baax waaw <crosstalk>
kon looy tëjee
lu may tëjee <crosstalk> lu may tëjee de moom mooy <crosstalk> ngeen dimbale ñu jàppale ñu <crosstalk> jàppaleñu ci rajo yi rajo yi ñëw ñu mën a toog man di ci déglu émission <crosstalk> di waxtaan ak yéen di leen woo kenn ku ci ne nag moom bala ngaa dem dinga ma sa tur ak sa sant <crosstalk> jox ma sa numéro waaw
incha allah
dégg nga bu soobee yàlla ak yonent bi yàlla nañu yàlla jàppale <crosstalk>
amiin amiin
lii énu commencé yàlla na ko yàlla yegale ci barke Serigne Fallou
amiin amiin
waaw man daal loolu laa koy tëjee <crosstalk> waaw te ngeen gën ñu daal di ñu di ñu di ñu invité daal ci rajo bi ñu mën a toog mën a waxtaan <noise> ak jigéen ñi <crosstalk> ñaax leen